Nindeeba enyanja egi enyanja erimu ejuubu nyingi munonga ezo eziri omu maizi ezo ezirikutukura eminwa ziri omu nyanja omwe zoona zibyami

Nindeeba ekimotoka ebimotoka ebyenguuto ekikushomba omusheenyi n'ekirukuguyoora bikwitse nibiyoora omusheenyi nibiyoora itaka biri ahamaramu byoona biruho bipakingire ahamutwe gwabyo haruho

Aha nindebaho akasiri k'ebimuri ebimuri bya kakobe ahagati y'ebimuri bya kakobe harumu enjoki ekwitse nenyunyutamu enjoki emwe yonka niyo erumu.

Nindeeba aha ah'anyanja embogo ziri omu maizi zikwitse nizinywa zitekire amazu nizinywa amaizi zoona amahembe gaazo gekubire mbwenu ndiyo ninzirebagye n'amaizi marungi.

Nindeeba enjoki eri omu kimuri Kya kakobe byoona ni kakobe harumu erangi ya kinyantsinyantsi enjoki egyo einemu orurangi rwa kinekye rukwiragura.

Nindeeba aha abaana b'eishomero bari omu kiraasi bariyo nibashoma buri omwe aine ekitabo kye omushomesa ngugwo abemerereire abamwe bariyo nibaza kukyebeza Kandi boona bajwaire gye bajwaire emyenda etarikushushana

Nindeeba abakazi bakuzina n'abashaija nabaana bariyo nibazina nka embaga ahaiguru yaabo hariho nk'ekiti kiri omu rangi ya kinyatsi abandi bajwaire emyenda etakushushana

Nindeeba entare eri omu kishaka egwereire abaraije kandi eri omu busingye bwayo ehikaine n'omuhanda eri omu kishaka, ebinyaatsi byomire, neshushana n'ebinyaatsi

Nindeeba aha hariho obushushani bubiri nkobukurugutu bw'emboga nkobukurugutu bw'emboga mbureba aha ahameeza aharubaju hariho akapapura kokwera ndebaho nk'akawaya

Nindeeba kimpanze eriho aha ahagati y'ebimuri ekwise ebimwe nebyikizamu ebyetoriire ebishwekire biri omu rangi ya kinyansi na n'erukwera

Nindeeba abaana bashatu nibazaana omupiira bajwaire eshweta erukutukura n'esati erukutukura n'esati erumu oburangi bukutukura n'obwakinekye ahaiguru hariyo obusokisi harumu erangi erukwera neya bururu nekihare kikutukuramu buraka ebyo nibyo nareeba.

Nindeeba abakazi omukazi na abaana omwana ajwaire busha omwana ayemereire ondiijo aine akatengye

Nindeebaho ekishishani ky'engaro ibiri zibumbatire ebimuri byakakobe zoona, kandi ebimuri byakakobe birimu erangi ya kinyaatsi.